Zama n boŋo bi biɛla tuma shee paɣaba ni dabba kom ni ka bi bɛ gbambihi bɛ dinni ŋmana bɛ dinni shab so chinchin sabila ka shab so chinchin buluu ka shab yɛ liiga piɛla

Paɣa n boŋo o nyɛla waagashe koha ka kurifooti ʒɛya ka silba tam di zuɣu ka chɛrigi bɛ dinni o gbubila waagashe ka gbubi suwa n ŋmahara piɛɣu n ʒɛya la ka waagashe bɛ dinni

Zama n boŋo bi biɛla tuma shee zamaatu maa zooya pam ka bayaɣati bɛ nimaani bi shab yɛ liiga sabila ka shab so jinjɛm ʒiɛhi so yɛ liiga piɛlli ka so jinjɛm piɛlli

Paɣa m-bɔŋɔ o bela o shitɔɣu ni chinchina maa galisiya pam paɣa maa nyɛla yɛla liiga pinki o domi daliya ka la n-ʒiya chinchina maa puuni chinchin' vakaha be dini ka zaɣ' ʒiɛhi beni

Salo n bɔŋɔ paɣaba ni dabba paɣaba maa nyɛla ban wori waa bi piri binyahri bi nuhini ka yɛ shɛŋa bi nyingoli ni ka yɛ shɛŋa bi zuɣuri ka piri shɛŋa bi naba ni

Yili n ʒɛya ŋɔ taabo pa di zuɣusaa ka tihi bɛ di gbuni taabo shɛŋa n kabisi kabisi doya ŋɔ woya nim do dinni yili shɛŋa gba n doya ŋɔ ka tihi bɛ dinni binyɛra pam n nyɛli

Kom ni n boŋo ka niraba bɛ dinni tihi bɛ niraba maa nyaanga bi biɛla ŋarim ni bi nyɛla bi niraba ayobu ŋarima dibaayi n nyɛli ka piɛɣu bɛ dinni ka zaŋ tahali pahi shab yɛ liiga ʒiɛhi ka shab bi yɛ liiga nima